Omama abalabantwana abancane bayahamba labo ezibhedlela ngasikhathi sonke besiyathola amajekiseni kanye lemithi yokuvikela abantwana emikhuhlaneni yabantwana.

Nxa kungaba lezibungwana ezihluphayo emakhaya kuyabizwa abasebenza kugaja lwezempilakahle bazo"sprayer" iguma lonke besebenzisa imitshina yabo kanye lemithi ebulala izibungwana lezi.

Ngesikhathi seCovid 19, kwaba lohlelo lokuhlaba bonke abantu emhlabeni ukuze bevikeleke kulesisifo.

Ukuze sivikele umkhuhlane wesihudo, nxa siphuma esambuzini kumele sigeze izandla. Nxa kungela impompi yokugeza izandla kungafakwa isigujana phambi kwe toilet lapho abantu abangageza khona izandla bephuma esambuzi.

Imikhuhlane eminengi etshiyeneyo isivikeleka kulezi insuku ngoba esekhona amajekiseni avikela imikhuhlane leyi. Ungahamba ezibhedlela bayakuhlaba omongikazi amajekiseni lawa.

Sezikhona indlela ezilula ezokuthola amanzi. Umntwana omncane, kumbe umuntu oyedwa usesenelisa ukukha amanzi. Kakusafani lakudala lapho okwakumele kube labantu abanengi, bokupompa isibholane ukuze amanzi aphume.

Abantwana abanengi bayakhala nxa behlatshwa amajekiseni. Ngakho kuyadingala ukuthi umuntu omdala ambambe umntwana aqine ukuze udokotela amhlabe kuhle. Kuthi abanye abakhali uyabe ezithulele zwi umntwana kungani akulabuhlungu abuzwayo.

Wonke umuntu ulayo imvumo yokudinga owosizo kwabezempilakahle abafana abasakhulayo kumele bevakatshele emtholampilo nxa kukhona abangakuzwa kuhle emzimbeni yabo bengayesabeli khatshana

Kuqakathekile ukuthi nxa izigulane zisiya ezibhedlela bevale imilomo yabo kanye lamakhala ukuze bengatholi eminye imikhuhlane ethelelwana ngomoya esibhedlela. Kuthi odokotela labomongikazi nxa besebenza lezigulane bevale njalo imizimba yabo kugoqela izandla.

Abantwana kumele bageze indlandla zikhathi zonke. Nxa begeza idlandla kumele banikane amathuba, bengagezi bonke sikhathi sinye.

Ngenxa yomkhuhkane wemvukuzane ohlasela abesifazana sokulohlelo lokuhlaba abantwana abancane abaleminyaka elitshumi lantathu ukuze bevikeleke kumvukuzane ehlasela isibeletho.

Abogatsha lwezempilakahle benza umsebenzi obukekayo kakhulu umhlaba wonke jikelele yibo abaphethe impilo zabantu kungakho kumele beqeqetshe bebelolwazi oluphakemeyo ngayo yonke imikhuhlane eya isanda elizweni.

Amanzi ayimpilo. Ukuze ilizwe lihlale lihlanzekile abantu bengaguli kumele kubelamanzi ahlanzekileyo .Abogatsha lweze Water and Sanitation Corporation bayagcizelela ukuqakatheka kwamanzi. Bayancedisa njalo ngokubona ukuthi abantu bathola amanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke

Abantu abadala kumele bekhangele abantwana. Abantwana abavunyelwa ukuyadlalela emadamu izikhathi zonke. Umntwana engagalula kumbe ebanjwe yingwenya phakathi kwamanzi.

Abantwana kumele befundiswe ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi kumele begeze izandla bephuma esambuzi babuye njalo begeze izandla bengakabambi ukudla ukuze bengadli amagcikwane

Amanzi atholakala endaweni ezikhatshana ebantwini abanengi abasemaphandleni. Uyathola omama sebethwele izigubhu emakhanda, okutshengisa ukuthi kunzima ukuthola amanzi esigabeni lesi.

Sezikhona indawo esithola khona amanzi aphephileyo. Amanzi ayimpilo ngakho kumele siwalondoloze. Singadlalisi amanzi, asiwasebenziseni ngonanzelelo.

Sokulendlela ezilula ezokukha amanzi kudala amanzi sasiwakha ezibhoraneni, upompe uze uginqe ujuluke unuke uthi phu amakhwapha. Kathesi usufika uvule impompi kuphela amanzi ephume.

Uhulumende sezamile ukufaka indawo zokukha amanzi indawana yonke. Lokhu kuhle ngoba amanzi aqakathekile kumele ebe seduze lomuntu wonke.

sekuqakathekile ukugeza izandla amanzi asekhona elizweni lakithi impompi zifakwe indawana yonke ukuze wonke umuntu alithole ilungelo lokuthola amanzi ahlanzekileyo

Akhona Amalanga okugcwala khona kakhulu ezibhedlela lemakilinika. Uyathola abantu begcwele emabhentshini mhla walelolanga. Kuyabe kulukhankaso, abantwana behlatshwa amajekiseni avikela imikhuhlane etshiyeneyo.

Laloba ngubani emhlabeni wonke jikelele ulalo ilungeloleze mpilakahle .Bayaphuma baqonde ezigabeni besiyasiza uzulu jikelelele .Uyathola omama sebethandele amazambiya besiya dinga usizo kowezempilakahle oze ukuzobasiza.

Abantu bezempilakahle kumele begqoke izigqoko zokuzivikela izikhathi zonke nxa kukhona abazakubamba kungabe yisigulane kumbe yimithi etshiyeneyo kumele bevale izandla zabo

Sekulula ukuthola amanzi izibholane zigejiwe zagcwala indawo zonke. Zilula izibholane lezi ngoba umntwana omncane uyenelisa ukupompa awakhiphe amanzi. Uthola ontanga sebethwele amagalane amancane bsiyadinga amanzi ngoba besenelisa ukuwathwala.

Kulomkhankaso olimukisa abantu ngomkhuhlane wengqondo abantu babuyile ngobunengi babo bagcwele phakathi endlini enkulu iholu.

Izikhathi ezinengi ungahlala wedwa labantwana uswele umuntu wokuxoxisana laye kumbe okuncedisayo, usuka ucabange kakhulu uze ubuyelwe ngumkhuhlane wengqondo.

Abantu bayakhuthazwa ukulondoloza imvelo, nxa uthe wageca isihlahla kuba ngumlandu wakho njalo ukuhlanyela esinye isihlahla. Asihlanyeleni izihlahla ukuze umhlabathi ungagugudeki.

Emakilinika kanye lezinye indawo zemtholampilo kwenziwa imisebenzi etshiyeneyo ebukekayo. Izigulane ziyahlolwa imikhuhlane kusetshenziswa igazi kumbe umthambiso akusekho ukucabangela ukuthi bengabe bebulawa yikuyini kodwa bengahlolwa kuphuma impumela ngalokhu okubabulalayo.

Sekulula ukuthola indawo ezinjengezibhedlela kulezi insuku, kubalamabhakane emigwaqweni abhalayo isibhedlela kanye lenamba zalapho esitholakala khona lenamba zocingo lazo uyazithola ubesutshelwa njalo ukuthi kungumango onganani nxa usuka lapho usiyafika.

Izibhedlela sezakhiwe zasabalala, zagcwala umhlaba wonke jikelele. Sekulula langoba ngubani, ukuthi afinyelele abemtholampilo nxa engezwa kuhle.

Ezibhedlela abahlanganisi izigulane zonke endlini eyodwa. Ikhona indlu okufakwa khona abantwana bodwa, ukuze kubelula ukuthi udokotela wabantwana ebakhangele ethole imkhuhlane ebabulalayo abelaphe.

Emaphandleni, indawo ezinengi sezakhiwe izibhedlela kanye lamakilinika. Sekulula kuzulu ukuthi ahambise umntwana nxa ethe wagula ngoba kabasahambi umango omude.

Indawo eziqakathekileyo ezinjengezibhedlela, izikolo kumbe amawofisi atshiyeneyo alusizo ebantwini, kuyadingeka ukuthi bebhale amabhakani atshengisa ukuthi zitholakala ngaphi njalo kubhalwe le address lapho ezitholakala khona kanye lenamba zocingo.

Ezibhedlela kumbe emakliniki ikhona imbheda lapho isigulane esifika silale khona sibe sesihlolwa ngudokotela kumbe ngumongikazi ukuthi sibulawa kuyini

Ezibhedlela kulendawo ezitshiyeneyo ngakho uthola kulamabhakani akhomba indawo lezi kuqakathekile ukuthi nxa ufika esibhedlela ubale ibhakane ozalithola ukuze ubelolwazi ukuthi lapho ofuna ukuyakhona kungaphi

Amalanga ebaby clinic, akuhanjwa esibhedlela, kuyabe kugcwele kakhulu omama bezoletha abantwana abancane. Uthola amabhentshi emnyama tshu engalandawo ngitsho eyokuhlala.

Ezibhedlela kukhanya kuleminyane. Ubona imibheda eminengi ifakwe ama "mosquito net".Lapha kwenzelwa ukuvikelwa izigulane ukuthi zingalunywa yiminyane zicine sezigula njalo umkhuhane woqhuqho.

Asekhona amakiliniki bomama kanye labobaba. Asethatheni abantwanabethu abancane bayehlatshwa amajekiseni. Kuqakathekike ukuthi bavikele emikhuhoaneni eminengi ehlasela abantwana abancane.

bonke abasebenza kwezempilakahle ababamba imithi njengabo dokotela omongikazi kanye labasebenza ekhemisi bayakufundela konke lokhu sikhona isikolo esiqeqetshisa bonke abezempilakahle

Ngenxa yokukhula kwenumber yabantu ababulawa ngumkhuhlane wegqondo sebephuma ijumo abezempilakahle bevakatshele uzulu befundise ikakhulu abesilisa. Indlela abangazivikela ngayo ukuthi becine betholakala bekusimo sokubulawa ngumkhuhlane wengqondo.

Abasebenzi bezempilakahle bayaqhubeka befundiswa ukuze bengalibali ngoba ulwazi lutshintsha luguquka mihla yamalanga. Kuyadingeka ukuthi bethole ulwazi olutsha njalo nje.

Abezempilakahle ukuze bebengo Dokotela kanye labo Mongikazi bayakuqeqetshela lokhu. Bayahamba ezikolo ezibafundisayo indlela okulatshwa ngayo izigulane. Kanye lendlela okumele bedinge ngayo imithi abayipha izigulane.

Ukuze ubengudokothela kumbe ubengumongikazi kulezifundo ozenzayo . Uyahamba uyekufundela lokhu ubhale njalo imihloliso ukuze uphumelele kuyo .

Ukuze usebenze ezitolo ezithengisa imithi kudingeka ulwazi olweneleyo njalo olujulileyo, kumele umuntu ayeqeqetsha kwezempilakahle abelolwazi ngemithi etshiyeneyo.

abezempilakahle elizweni le Rwanda sebezama indlela zonke ukulwisana lemikhuhlane wemvukuzane imvukuzane ngumkhuhlane omubi ikakhulu kubomama ukhona umkhuhlane lo ungahlasela isbeletho kumbe uhlasele amabele

kulomkhuhlane we COVID 19 oke wahlasela amazwe wonke umhlaba wonke jikelele umkhuhlane lo ube ubulala ubhuqa ungakhethi muntu ngakho bekuzanywa imzamo yonke ukuze siwuvikele

Uhulumende we Rwanda uyaqakathekisa impilakahle yabantu abantu kumele bagijimele ezibhendlela nxa bengezwa kuhle usebonile ukuthi izibhedlela zakhiwe njalo kulemitshina yonke edingakalayo

Abezempilakahle balobudlelwano njalo bayaxoxisana labantu kanye lezinye iziphathamandla ngalo umkhuhlane wengculaza. Okukhangelelwe ukuthi abantwana bavikelwe emkhuhlaneni lo.

Abaphathi bogatsha lwezempilakahle bayabiza imihlangano etshiyeneyo nxa sebebone kukhona okudinga ukuthi bekuxoxisane ukuze ugatsha lolu luphakame lusiyaphambili lunceda abantu ngezempilakahle.

Umama nxa esethe waba lohlupho lelihlo lakhe uyahamba emtholampilo, ezibhedlela bakhona odokotela abaqeqetshele lokho, nxa lilohlupho phakathi bayaliphala kumbe beli "Operate".

Ngenxa yetechnology esikhona sekusiba Lula nxa abezempilakahle besenza imikhankaso bayasebenzisa ama Laptop bebuye njalo basebenzisa lokhu okuzakwenza kukhanye emdulini ukuthi bakhuluma ngani kukhuphe amabala wonke kumbe imifanekiso yonke esithi

Nxa kusenziwa imikhankaso etshiyeneyo kwande ukufakwa amabhakane amakhulu ebhaliwe ukuthi umkhankaso lo ngowani njalo wenziwe mhlaka bani.

Kulomkhankaso ngomkhuhlane we monkey pox osugcwele esigabeni , uzulu uyakhuthazwa ukuhamba ayehlolwa ukwenzela ukuthi engatholakala elawo umkhuhlane lowu welatshwe masinya

Ngenxa yokunanzelelwa kokumemetheka komkhuhlane wetshukela emhlabeni wonke jikelele sekukhona ilanga lapho okukhulunywa ngabantu abaletshukela langendlela esingabavikela ngayo. Ilanga leli lithwa yi "World Diabetes Day".

Nxa umuntu elomkhuhlane wetshukela, sezikhona izibonakaliso. Umuntu olomkhuhlane wetshukela uyawoma kakhulu, njalo ehambe etoilet esiyakhipha umchamo okungapheliyo.

Izigulane zingahamba ezibhedlela kutholakale ukuthi bagula okungaphezu kwamandla abo, bayalaliswa embhedeni ukuze odokotela benelise ukubakhangela isikhathi sonke. Nxa belalisiwe lapha kuyavunyelwa ukuthi izihlobo zabo zibavakatshele.

Abezempilakahle ekuseni bavuka baqale bafundise izigulane kuqala bengaqali ukuba lapha. Kuba lohlelo ukuthi namuhla babafundisa ngani. Bayabafundisa ngokuziphatha langendlela yokusebenzisa imithi abayithola esibhedlela.

Ngendlela uhulumende aqakathekisa ngayo uzulu. Uyabona ukuthi impilo yabantu iqakathekile ngakho izibhedlela sezakhiwe zabazinengi ukuze zibeduze labantu, abantu bengahambi imango emide belanda izibhedlela.

Izibhedlela ezinengi azilazo imota zokuthwala izigulane. Lezo ezilemota, imota zakhona sezigugile. Kuyadingakala ukuthi kube lemota ezintsha ezokuthwala izigulane, ukuze izigulane zifike emtholampilo zithole uncedo zisaphila.

Kwezinye izikhathi kuyagcwala kakhulu emakilinika, angazi kumbe odokotela labomongikazi bayabe besandelwa. Ngoba uthola abanye sebelele emabhentsheni okutshengisa ukuthi sebedinyiwe ngokuhlala belindele ithuba labo lokuthi balatshwe.

Isikhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane ezibulawa ngamehlo abantu abadala asebekhulile izikhathi ezinengi amehlo ayabahlupha abanye bacina begqoka amagilazi abanye njalo bephalwa amehlo.

Ezinye izibhedlela zakhelwa eceleni kwemigwaqo emikhulu. Lokhu kwenza kubelula ukuthi abagulayo bathole indlela zokuhamba nxa besiya esibhedlela.

Kulabo abasebenzayo kumbe abenelisa ukuthola imali, asambeni siye joina iRSSB. Ukuze nxa sesigula silatshwe lula ezibhedlela. Kuyenzeka ukuthi ugule ungela imali esikhwameni kodwa nxa ujoyinile uyenelisa ukulatshwa.

Namuhla balatshwane abantu esibhedlela. Emabhentsheni kubetha umoya, akulabantu abanengi. Kungabe kuntambama onensi kanye lamadokotela sebezatshayisa.

Uhulumende uzame imizamo yonke ukuthi izibhedlela zitholakale zilemithi kanye lamaphilisi ayeneleyo ungangena lapho okuhlala khona amaphilisi ezibhedlela uthola kugcwele imihlobo yonke eyamaphilisi abantu abaseyikudubeka lonyaka

Indawo ezinjenge zibhedlela kanye lezikolo zakulezi insuku usuzibona ngendlela eziceciswa ngayo. Uthola ezibhedlela lezi kuhlanyelwe utshani obuluhlaza obuhle .Akukhethelekile ukuthi sisedolobheni kumbe sisemaphandleni.

Abantwana abancane bayathontiselwa umuthi ukuze bavikelwe emikhuhlaneni. Nxa bethontiselwa abanye abakuthandi ukuvula imilomo ngakho kuyadingeka ukuthi omongikazi bancediswe ngomama bekhamisise abantwana imilomo yabo.

Kuqakathekile ukuthi siyekubo Dokotela ezibhedlela nxa singezwa kuhle, ikhona imikhuhlane ebulala ingaphakathi yethu sizesicine sisifa nxa singadinganga usizo kubo Dokotela.

Owesifazane Kanye lowesilisa bayajabula nxa bebona umntwana ekhula kuhle esiswini sikanama syabonga imitshina yakulezinsuku iletha ithemba kulabo ababili abathetheneyo

Isikhona imikhuhlani elimaza izitho zangaphakathi. Uzwa kuthiwa ukhona umkhuhlane ohlasela amakidney, awomuntu. Ngakho sekumele siludinge, siluthole ulwazi lwakhona. Sibekwazi ukuthi sibona ngani, ukuthi umkhuhlane lo, usuhlasela umuntu.

Loba usuthe wagula okunganani ulalisiwe esibhedlela, kuqakathekile ukuthi ukhululeke enhliziweni yakho uhlale nje ubobotheka ukuze ukugula kwakho kungalimazi lengqondo yakho. Abantu abanengi nxa bengagula basuke bacabange kakhulu okusuka kube nzima ukuthi baphole.

Siyazibongela iziphathamandla zogatsha lweze mpilakahle. Bayancedisa njalo baya gqugquzela izisebenzi zalapha. Ezinje ngama dokotela Kanye labo mongikazi. Bayabanika ulwazi ukuthi beqhubeke besiza umphakathi.

Imikhuhlane efana lemvukuzane yesibeletho ilakho ukulapheka okudingakalayo yikuthi abesifazane behlale besiyahlolwa njalo nje ukuze bebanjwe imikhuhlane ukuze ubanjwe umkhuhlane lo kusemasinya ,ungatholakala kusemasinya balakho ukusikhipha isibeletho kungaka memetheki ungcwale umzimba wonke

Namuhla kulomkhankaso walabo ababulwa ngamehlo baphume ijumo abezempilakahle bayabahlola ukuze kutholakale uhlupho abalalo abanyevbadinga ukutholelwa amagilazi.

Kulabo abahluleka ukubona kuhle kumbe abalohlupho ngamehlo abo isikhona imitshina eyokuhlola amehlo ukuze kwazakala ukuthi kumele ugqoke amagilazi na kumbe kumele uyephalwa amehlo.

Imikhuhlane eminengi isitholakala lula emzimbeni womuntu kungathathwa igazi lihanjiswe elab kuphuma imphumela zemikhuhlane yonke ekubulalayo.

Nxa abezempilakahle bengathenga umtshina othile, ungafika esibhedlela iziphathamandla zalolu gatsha lwezempilakahle bayabuya bezowubona umtshina lo ukuthi usufikile ngempela.

Elizweni lase Rwanda zikhona izibhedlela lalapho okulatshwa khona amabutho alwela impi. Ezibhedlela lezi kubalemitshina yonke etholakalayo ukuze izigulane zihlolwe.

Umuntu osebenza abantu njengemtholampilo, kumele kube ngumuntu olothando. Umuntu ohlala ehlekelela ukuze abantu kumbe izigulane zikhululeke nxa zihlangana lalo umuntu. Zitsho imikhuhlane yazo zikhululekile.

Siselakho ukuhlolwa imikhuhlane emizimbeni yethu kusetshenziswa imithambiso esiyabe sithe sayikhipha. Lokhu kwenza kube lula ukuthi kukhanye imikhuhlane esibulalayo .

Ema lab kuba lemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane eminengi etholakala emizimbeni yabantu nxa ungagula udokotela uyakuthatha igazi kumbe umthambiso ahambise elab.

Endlini zokuhlola imikhuhlane e"Lab" uthola imitshina eminengi etshiyeneyo phakathi lapha awusweli umtshina omkhulu okuthiwa yi"computer" lapho okubhalwa khona yonke imininingwane edingakalayo.

Nxa usebenza elebhu ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo usebenzisa lokho oyabe ukuthethe ezigulaneni okungaba ligazi kumbe umthambiso kufanele ugqoke amagilavisi ukuze ungawuthathi umkhuhlane wesigulane.

Endaweni lapho okusebezela khona abezimpilakahle kumele kube lendawo yokugeza izandla ngoba nxa bebamba imithi kuyadingeka ukuthi bageze izandla ngaso sonke isikhathi .

Bayahabula omama ababeletha kulezi insuku. Sekulemitshina ebahlolayo, ukuze kutholakale okuyikho okuphakathi kwesisu. Kuyatholakala nxa umama ethwele amaphahla, ukuthi ngabantwana abayini? Kuyathokakala ukuthi uthwele umfana lenkazana. Kumbe umfana yedwa,

Kuqakathekile ukuthola ulwazi olugcweleyo ukusebenzisa imitshina. Odokotela ngakho bayaqeqetshwa ukuze besebenzise imitshina le ngendlela efaneleyo. Lokhu kusiza isigulane, kubuye njalo kulondoloze umtshina ukuze usebenze okwesikhathi eside ungafanga.

Ezibhedlela kulezi insuku isikhona imitshina eyezinga eliphakemeyo kakhulu, imitshina ehlola yonke imihlobo yemikhuhlane itholakale imzimbeni wesigulane.

Imikhuhlane isitholakala emzimbeni yethu ngemva kokuhlowa. Kuyathathwa igazi lifakwe emambodleleni kumbe kuthathwe umthambiso lawo ufakwe emagabheni uyehlolwa ema lab.

Sekulula ukuthola umkhuhlane obulala isigulane. Ungathatha igazi lesigulane ulihabhise elebhu, igazi leli lifika lihlolwe imihluhlane yonke kumbe izinto zonke ezingabe zisilela emzimbeni yomuntu.

Endaweni ezokuhlola ikhona imithi esetshenziswayo. Imithi le inengi layo ngeyokugezisa izikhali ezisetshenziswa lapho ukuze zibulale amagcikwane wonke.

Uzulu uyakhuthazwa ukunatha amanzi ahlanzekileyo. Amanzi kumele wonke anathwayo kube ngamanzi ahloliweyo angela magcikwane.

Ungezwa uphethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela kumbe usukhwehlele ithuba elide hamba esibhedlela udokotela ayesebenzisa umtshina ukukhangela imbambo zakho kanye lamaphaphu ukuthi kusasebenza kuhle yini. Izikhathi ezinengi abantu akhwehlelayo bayabe sebelohlupho emaphatshini.

Ungadondi ukuya esibhedlela nxa uzisola ngendlela osugulagula ngayo. Isikhona indlela elula eyokuthola izifo ezitshiyeneyo. Bayakuthatha igazi balihlole liyakhipha yonke imikhuhlane engabe ikuhlasele egazini.

Abantwana abancane bayahanjiswa ezibhedlela izikhathi zonke. Lapho bafika bethathwe isisindo ukuze kubonakale ukuthi bakhula kuhle yini. Abanye njalo bayabe belanda ukuyahlatsha amajekiseni babuye njalo bathontiselwe ukuze bavikeleke emikhuhlaneni yabantwana.

Ezibhedlela ungafika kulilanga labantwana abancane uzezwa ukuhlaba umkhosi amakhona wonke. Bayabe beklabalala, abanye besesaba amajekiseni kuthi abanye njalo bayabe besesaba nje ukubona umongikazi esibhedlela.

Umntwana omncane nxa ethole abantu abalothando abamhlekelelayo nxa bemlapha, uyakhululeka akakhali kodwa uthola uthando lenjabulo kulaba abamlaphayo.

Zonke izikhali ezisetshenziswa esibhedlela akukhethelekile ukuthi ziqondile kumbe zigobile okunganani kodwa kumele siziphathe kuhle nxa kuzinsinjana ezincane ukwenzela ukuthi zingalimazi abantu.

Kungumlandu wakhe wonke umuntu ukuthi abeleFirst Aid Kit. Kungaba semakhaya, kumbe ezikolo. Ukuze nxa umuntu engalimala, ekwazi ukuthola uncedo lokuqala, engakathwalelwa esibhedlela.

Imitshina etholakala esibhedlela. Kumele sibone nxa kuyileyo esebenza ngogetsi ukuthi ihlala ilungisiwe njalo ikulungele ukusebenza ukuze kungathwalisi nzima abafuna ukuyisebenzisa mhla sekumele isebenze.

Imitshina isiminengi esetshenziswa ezibhedlela eminye iyabe ikhanyisa angani yi Television kodwa kungumtshina oyenza umsebenzi omkhulu empilweni yesigulane

Isiminengi imitshina esebenza ezibhedlela ikhona esebenza ngogetsi kube sokusiba khona eminye ongayisebenzi nje loba engekho kuyakhuthazwa kuziphathamandla zezibhedlela ukuthi behlale bele generator kumbe amasolar ukwenzela ukuthi ugetsi engahamba imitshina le iyale isebenza.

Kuhle ukufundela ukuba ngudokotela, lokhu kwenza kubelula nxa ubona imitshina kumbe izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela. Bonke abafundele umsebenzi lo, bayenelisa ukusebenzisa loba yisiphi isikhali loba umtshina otholakala esibhedlela.

Sezinengi izikhali ezisebenza emtholampilo, uthola ziyimibala etshiyeneyo njalo zingama "shape" ayehlukeneyo kuqakathekile ukuthi sizilondoloze, kungahlali kuthiwa lesi asisabonakali sekumele siyethengwa.

Izikhali ezicijileyo ezinjengezigelo ezisebenza emtholampilo. Kuyadingeka ukuthi zihlanzwe ngomuthi obulala amagcikwane. Ukuze nxa zithe zalimaza omunye, engatholi umkhuhlane othelelwana ngegazi njengengculaza.

Izigelo ziyadingakala kakhulu ezibhedlela odokotela kanye labomongikazi basebenzisa sona nxa behlinza umuntu ziyasebenza njalo nxa umuntu elimele efuna ukufakwa ibhanditshi.

Isikhona imithi emincane, ephatheka esandleni. Ehlola umama ozithweleyo ukuze kubonakale umntwana ophakathi esiswini sakhe ukuthi ukhula kuhle na.

Imitshina etholakala ezibhedlela iyanceda kakhulu. Sesisenelisa ukulengisa amanzi ayabe kumele engene kusigulane ukuze engawi, engene kuhlekuhle emzimbeni wesigulane.

Zikhona insungulo ezitshiyeneyo ezitholakala ezibhedlela. Insungulo lezi kumele zifakwe endaweni ephephileyo ukuze zingahlabi abantu.

Izikhathi ezicijileyo kumele zibanjwe ngonanzelelo. Kungabe ngamajekiseni kumbe usungulo olokuthunga umuntu ngemva koku opharethwa. kumele kubanjwe kuhle ukuze kungahlabi omunye umuntu.

Ezibhedlela sekulemitshina eminengi njalo ephakemeyo imitshina le iyancedisa odokotela kakhulu ukubona ingaphakathi yesigulani.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela zilendawo lapha ezihlala khona ukwenza kube lula ukuthi uzithathe nca ufuna ukuzisebenzisa ngemva kokusebenzisa izikhathi lezi bayakhuthazwa odokotela ukuzi bisela endaweni ephephileyo lapho ezihlala khona.

Amathala asebenza ezibhedlela kumele abe lamaviri. Lokhu kuyanceda ukuze sifuqe nxa sifuna ukuthwala izinto ezisindayo njalo kuyabanceda odokotela ukuze kungabasindi nxa besuka kusigulane esisodwa besiya kwesinye bethwele imithi etshiyeneyo.

Ungakhangela izikhali ezitholakala ezibhedlela. Ezinjenge zigelo uyamangala. Izigelo zakhona zitshiyene. Ziyimihlobo ehlukeneyo. Kusiya ngokuthi wena ufuna isigelo esokwenzani.

Isikhona imitshina ezibhedlela ehlola umuntu, ibone izitho zangaphakathi. Lokhu kwenza kube lula kubodokotela ukuthi bethole imkhuhlane obulala isigulani.

izikhali kanye lemitshina esebenza esibhedlela isiphakeme isiminengi njalo kakhulu njalo okunye isilamavili ukuthi nxa uyisusa kweyinye indawo uhamba layo kweyinye indlu uhamba uyidonsa kumbe uyifuqa

Kulensinjana ezisetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ikakhulu abakhipha amazinyo. Kuqakathekile ukuthi zingasebenza zifakwe emtshineni esterelayizayo ibulale amagcikwane ukuze nxa sezisebenza komunye umuntu zingambangeli umkhuhlane.

Izigelo ziyimihlobo eminengi etshiyeneyo. Izigelo lezi zisebenza okutshiyeneyo ezibhedlela. Kungakho zithengwa zibekhona zonke, ukuze nxa umsebenzi wakhona ufika, kungahluphi.

Bakhona abantu abathanda ukufaka esingathi zinsimbi kumbe esingathi ngamawire emazinyweni. Abanye bakwenza kungumceciso kuthi abanye bakwenza kusenzelwa ukuqinisa amazinyo abo nxa exega kumbe engaqondanga.

Labo abalimeleyo enyaweni sesikhona isikhali abangasisebenzisa ukuhamba nxa bengagqoka isikhali lesi kubalula ukuthi behambe njalo lalapho abalimele khona kuyaphola.

Imitshina kumbe izikhali ezisebenza ezibhedlela ezinengi zicijile. Kudingakala ukuthi zihlaliswe endaweni enhle lapho abantu abangeke benyathele kumbe bebambe kubi ngoba zingabahlaba belimale.

Ezibhedlela kulamagabha okujikwa khona izinto ezingasasetshenziswayo. Ungabona kujikwe egabheni elibomvu kutsho ukuthi kuyingozi kakhulu akumelanga kubuye kusebenze njalo kumele kuyelahlwa khatshana okungasoze kubanjwe khona ngomunye umuntu.

Isiminengi imitshina etholakala ezibhedlela kungakho odokotela behamba besiya qeqetsha ukuze bebekwazi ukusebenzisa imitshina leyi. Kuqakathekile njalo ukuthi irepheywe nxa ifile kumbe ingakafi.

Wonke umuntu wezempilakahle ongudokotela uyawudinga umtshina wokuthatha indlela inhliziyo etshaya ngayo kumbe igazi elimpompa ngayo emzimbeni wesigulane.

Amaphilisi aqeda inhlungu emzimbeni yethu. Asekhona ahlaliswa phakathi kwamagabha amancani. Uthola igabha lakhona livaliwe laqina ukuze kungangeni umoya.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi ungaba lawo ngekhaya uwafake endaweni ekhatshana esithelekileyo ukuze abantwana abancane bangawadlalisi ,nxa engasetshenziswa engala nanzelelo aba ngumuthi obulalayo.

Uhlupho lonke olutholakala emuntwini obulawa ngamehlo sekulesixazululo wena okudingaka layo yikuthi uhambe kudokotela uyemchazela ukuthi awakho amehlo akwenza njalo ukuze akuphe umuthi oyiwo oqondane lohlupho lwakho

Akhona amaphilisi akulezi insuku ahlala emabhokisini kuthi amanye ahlala phakathi kwamambodlela kumbe amagabha. Amaphilisi lawa a lapha imikhuhlane etshiyeneyo Kodwa wonke kumele ahlale evaliwe engatshaywa ngumoya kumbe ukungenwa lilanga.

Asekhona amafutha ayenziwa ngemithi yakulezi insuku. Ancedisa isikhumba somuntu ukuthi sibe butshelezi, bakhona abalemikhuhlane wesikhumba bengagcoba amafutha lawa kuyaphela.

Etafuleni kadokotela uthola yonke imithi ongiyicabahgela. Kuyabe kulomtshina athatha ngaya ukutshaya kwenhliziyo. Kubelamambodlela, alegazi elifuna ukuyahlolwa eLab. Kubelamaphilisi njalo, ayimihlobo etshiyeneyo. Kuhle kuvele kuccace ukuthi yitafula kadokotela.

Amaphilisi ahlala ebhokisini asebenza imisebenzi ehlukeneyo. Sekukhona njalo lamafutha alaphayo ahlala emabhokisini. Amafutha la bayawasebenzisa ukuhlikihla lapho okubuhlungu khona emzimbeni womuntu

Isikhona imithi esincedisayo nxa singalimala sibelamanxeba emizimbeni yethu. Imithi leyi uyayithatha uyimpuntshuzele esilondeni ukuze isilonda siphole.

Umuthi uhlala emambodleleni afayo, kumele ufakwe khatshana labantwana abancane ngoba nxa bengabamba kubi imbodlela leyi iwele phansi ife umuthi uhle uchitheke wonke.

Abesifazana bayakhuthazwa ukusebenzisa amaphedzi ahloliweyo ukuze kungabi lemikhuhlane abacina besiba layo ezindaweni ezitshiyeneyo.

Amaphilisi alezi insuku seyimihlobo eminengi etshiyeneyo. Ungangena emapharmacy ubona imbala etshiyeneyo yamaphilisi. Akhona amhlophe, aluhlaza, alithanga, ayibrown. Imbala yonke isitholakala.

Labo abalimeleyo abalamanxeba awophayo, isikhona imithi eyokuhlanza izilonda ukuze zinganamathelwa ngamagciwane atshiyeneyo.

Isikhona imithi yokwelapha inyamazana nxa zilohlupho usungathi nxa inja yakho igula ugijime uye ezibhedlela ezithengisa imithi le uthenge uyeyelapha.

Ngekhaya siyakhuthazwa sonke ukufaka amaphilisi khatshana siwavalele emakhabothini akumelanga amaphilisi egcwale indawo yonke endlini ikakhulu lapho okulabantwana abancane khona umntwana omncane uyadobha ikakhulu lawa abovana uyabecabanga ukuthi yiziwiji.

Abenza amaphilisi sebananzelela ukuthi amaphilisiengatshaywa ngumoya asebenzi ngendlela efaneleyo, ngakho sebefaka amaphilisi emagabheni. Ngoba kulula ukuvala igabha liqine kungabethi umoya phakathi.

Amaphilisi akulezi insuku asemanengi akhona ahlala emabhokisini kube khona njalo ahlala emagabheni. Okuqakathekileyo yikuthi owanathayo kumele esebenzise amanzi nxa enatha amaphilisi lawa.

Asekhona amaphilisi alapha inhlungu eziba khona emizimbeni, akhona amaphilisi athi ungatshaywa likhanda ukuzwisa ubuhlungu uwanathe uhle uphole khonalapho.

Asekhona amaphilisi ayenzelwe ukuthi abantu abahlala endaweni ezileminyane eminengi kumbe okwaziwa kulomkhuhlane woqhuqho bawanikwe ukwenzela ukuthi ungababambi umkhuhlane lo owoqhuqho loba belunywe yiminyane.

Imithi yakulezi insuku ehlatshwa ikumajekiseni ihlala emambodleleni amancane. Kuyathathwa ijekiseni ihotshe umuthi lo embodleleni kube sokuhlatshwa isigulane.

Ababulawa ngamehlo gijimani liye ezibhedlela, isekhona imithi etholakalayo othi ungayithontisela elihlweni lihle liphole.

Imithi eyenzelwe abantwana abancane uzikhathi ezingeni ingabe ingeyokukhwehlela kumbe ingeyesisu esitshilayo. Iyafanekiswa phandle umfanekiso womntwana omncane.

Eminye imithi ihlala phakathi kwamatshubhu. Nxa umuntu enyenyela kumbe alimale, kuyathathwa umuthi lo arajwe ngawo ukuze asile.

Isikhona imithi yokukhwehlela enganceda nxa umuntu elophepha osolumkhathazile okwesikhathi eside. Ungahamba utshele udokotela indlela okhwehlela ngayo lokuthi sulesikhathi esinganani ukhwehlela uzakubhalela umuthi oqondileyo ukuthi uwuthenge uwusebenzise.

Isikhona imithi eyenzelwe izikhumba ezilumayo ngazo zonke izikhathi. Uyahamba e pharmacy uyethenga umuthi lo. Uyabe uphakathi kwe tshubhu. Ugcobe lapho okuluma khona.

Isihlahlakazana esithiwa lichena sesisenza amafutha amanengi asebenza endaweni ezehlukeneyo. Amafutha lawa abanye bayawagcoba ezandleni kubuye kubekhona njalo agcotshwa emlonyeni, kubuye kubekhona najlo amanye abayimithi elaphayo.

Imithi yalezi insuku eyokugcoba isihlaliswa emambodleleni atshiyeneyo. Eminye isifakwa phakathi kwamatshubhu ukuthi uyampuntshuza ube usugcoba lapho olimele khona.

Kulabo abalomkhuhlane weNkankila usukhona umuthi ongabanceda bayathatha umuthi lo bespraye phakathi kwamakhala abo ukuze bengahlukumezwa ngumkhuhlane lo

Asekhona amaphilisi anathwa yilabo abalomkhuuhlane wetshukela nxa usizwa ungaphathekanga emzimbeni hamba uyehlolwa umkhuhlane wetshukela ukuze unikwe amaphilisi azayehlisa itshukela leli.

Kulabo abalamatshisa emzimbeni kumbe abalamabalabala amnyama usukhona umuthi oyi cream owokugcobisa amabala lawa ukuze kwenelise ukuphela.

Asemanengi amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo alapha imikhuhlane etshiyeneyo okuqakathekileyo yikuthi uthenge amaphilisi emva kokubona udokotele wakuchazela ukuthi uthenge wuphi umhlobo.

Bakhona abaqubukayo nxa izihlahla ziqala ukuhluma, abanye njalo babulawa ngamehlo. Lokhu kuyabe kubangelwa yi allergy umuntu ayabe elayo. Isikhona imithi efakwayo kumbe egcotshwayo nxa umuntu elawo umkhuhlane onjalo.

Sekunanzelelwe ukuthi kulezi insuku abantu abanengi sebegula ngomkhuhlane wegqondo. Ngakho abezempilakahle baphume ijumo bahamba isigaba ngesigaba befundisa abantu indlela abangazivikela ngazo kulo umkhuhlane.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela bengene emoteni yabo, bahambe bebhoda emavilejini bekhuthaza abantu njalo bebancedisa ukuze bevikele emkhuhlaneni wengqondo.

Abezempilakahle bayamcedisana nxa kukhona umkhuhlane othe wabhaha ,ikakhulu ebantwaneni abancane ,abangawuzwisisiyo .Bayabala ezingwalweni bacasiselane.

Abafundi bayajabula nxa benze izinto ezitshiyeneyo. Bayakuthanda ukwenza amathoyi awezimota. Ikakhulu abafana.

Abantwana bafunda ngokudlala, kuyadingeka ukuthi sibalungisele itafula lapho abangenza khona imidlalo yabo. Njalo lendawo lezinto abazidlalisayo kumele kubeyizinto eziphepheliyo ezingeke zibalimaze.

Abantwana abancane bayakuthanda ukudlala. Uthola sebegiqika etshanini obuluhlaza bedlala beqansa amadwala besiya phezulu, abanye besiwa bevuka.

Abantwana abancane bayaphiwa ukudla okwakha imizimba . Sewananzelela uhulumende ukuthi abantwana bayalamba ezigabeni ezitshiyeneyo ngakho kuyaphekwa ukudla emakilinika omama beohiwe ukudla lokhu kuthiwe befunze abantwana.

usukhona umdlalo wamabhasikili sebewudlala ezikolo ubue udlalwe njalo ngabakhulileyo bayancintisana begqoke bavala amakhanda ukuze nxa bengawa bengalimali

Kuyajabulisa abantwana besikolo nxa bedlala imidlalo etshiyeneyo bethola imivuzo. Umntwana nxa engagijima edlule abanye uyathola inkomotsho etshengisela ukuthi ube yincitshi kulo umdlalo.

umntwana olempilakahle uhlala ejabulile ngaso sonke isikhathi kungumsebenzi wabezempilakahle ukuncedisa abantwana abancane emkhuhlaneni ebahlukumezayo ukuze behlale bejabulile

Nxa umntwana omncane egula udokotela uyamhlola ukuze athole umkhuhlane obulala umntwana lo, kutholakale njalo lokuthi ubangelwe yini umkhuhlane lo , ungavikelwa kanjani.

Ezibhedlela bakhona omongikazi kanye labodokotela abenza imisebenzi etshiyeneyo ebalulekileyo empilweni zethu nxa ungafika baqala bekuhlole ukuthi iBP yakho ayikhwelanga na kumbe ayehlanga kakhulu.

Udokotela engahlinza isigulani ephumelele sivuke nxa Kade silalisiwe uyajabula ubalentokozo enkulu ebonakala ebusweni bakhe ngoba uyabe esindise umphefumulo

Omama abazithweleyo sebelalo ilungelo lokubakwazi ukuhlala kwengane esiswini. Lokuthi ingane ngumfana kumbe yintombazana bengakabelethi. Konke lokhu bakubona kusetshenziswa imitshina yalezi insuku okuthiwa yi scan.

Isikhona imitshina emincane ethwalekayo ezandleni udokotela sengahlola umzimba womuntu ogulayo ebona emtshineni obanjiweyo okhonalapho eduze lapha kuyabe kukhanya izitho zangaphakathi zesigulane.

Abanye babantu abasebenzela ugatsha lwezempilakahle ngabasebenza emakhemisi ,ukuze uthengise imithi kumele ubelolwazi olugcweleyo ubenjalo ukufundele.

Kuqakathekile ukuthi abantu ababili owesilisa lowesifazana nxa bengathandana bengakayi emacansini beqale beyehlolwa umkhuhlane weHiv aids ukuze babekwazi indlela abazaziphatha ngayo nxa sebethe bathathana.

Kulezi insuku kuyakhuthazwa ukuthi ababili abathandanayo bevakatshele ezibhedlela bayehlohlwa igcikwane le HIV lokhu kwenza kube lula impilo yabo nxa sebethe bagula.

Ungavakatshela ezibhedlela lapho okulaliswe khona abagulayo, uphuma usizwa ubuhlungu enhliziyweni yakho. Uthola kulele izigulane zidangile, ubona ukuthi bazwa ubuhlungu emzimbeni yabo. Siyabonga omongikazi ababancedisa ngaso sonke isikhathi.

Abantu abasebenza emakhemisi labo baqeqetshile kwezempilakahle, balolwazi olokuthi ungaqonda ekhemisi uyebuza ukuthi nxa ngikhwehlela nginganatha wuphi umuthi bakunikeze umuthi oqondileyo unathe usile.

Siyabonga uhulumede ngokwamukela amalungelo ethu omama omama sebelawo amalungelo wokufunda njengabo baba sesi labo odokotela abango mama kuqakathekile ukuthi Siwa khulise amalungelo lawa ukuze abantwana bethu bafunde basebenze imisebenzi efanayo

Abakhubazekileyo sebefundiswa imisebenzi yezandla uthola befakiwe ezihlalweni zabo ezokuhambisa ezilamavili befundiswa imsebenzi etshiyeneyo ukuze bezincedise kusasa sebekhulile sebengo mama labo baba bakusasa.

Kulezi insuku abantu besifazana labo sebesenza imisebenzi ababengavunyelwa ukuyenza kudala. Usuthola umuntu ongumama engudokotela.

Odokotela abathile uyathola sebethe gwaqa kusigulane nxa sihlinzwa. Uthola sebencedisana , omunye ngobambe lokhu omunye njalo ngobambe isikhali lesiyana, benikana ulwazi ukuze kubelula ukuthi bethole impumela eqondileyo.

Emidlalweni ethile bakhona abaqeqetshileyo, beqeqetshele ukuncedisa abadlali masebethe balimala, uthola sebegijima nxa umndlali eselimele phakathi kwegceke lokudlalela sebesiyamnika uncedo lokuqala engakathwalelwa esibhedlela.

Isikhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuze bebone amagcikwane amancinyane esingeke siwabone singela imitshina leyi. bayakhuthazwa abantu ukusebenzisa imitshina leyi ukuze bebone amagcikwane lawa.

Nxa udokotela esalapha isigulane kumbe esihlola izikhathi ezinengi kuba lomncedisi kadokotela uyabe ebambe umtshina otshengisa umfanekiso womuntu ogulayo.

Imithi eminengi isitholakala ema khemisi uthola kulemihlobo yamabhokisi ahlukeneyo ube kwazi ukuthi konke lokhu yimihlobo yemithi etshiyeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Uzulu uyakhuthazwa ukuthi sezakhiwe izitolo zaba zinengi ezithengisa amaphilisi kulezi insuku ngakho kabayekele ukuthenga ezindleleni kumbe ezindlini okungavunyelwanga khona abayethenga ezitolo ezisemthethweni ukuze bethenge amaphilisi aqondileyo angeke abalimaza.

Amabhakane afakwa emigwaqweni ayanceda .Nxa kukhona okudingayo kulula ukuthola indawo lapho okukhona ngoba uzahlangana lebhakane lakhona ubale ube sulandela imilayezo .

Sekulula ukuthola imithi kanye lamaphilizi akulezi insuku sokwavulwa izitolo zaba zinengi ezithengisa imithi leyi. Sesilawo amakhemisi endawana ezinengi kanye lasemaphandleni.

Sekulula ukuthola amakhemisi ezindaweni ezihlukeneyo. Lokhu sikubona ngamabhakane ayabe ebhaliwe afakwa isign eyokuthi uqonda ngaphi nxa ufuna ukuthola indawo le.

Uzulu uyakhuthazwa ukuthenga amaphilisi ahloliweyo. Zikhona izitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi yakulezinsuku. Ngakho kumele sinanzelele lapho esithenga khona.

Zinengi indlela zokuhamba esingazisebenzisa elizweni, abantu bayahamba ngemdududu besiya endaweni ezitshiyeneyo. Usungahamba uyethenga umuthi emakhemisi usebenzisa umdududu kumbe uwuthenge uzihlalele ngekhaya. Abekhemisi bephathise umuntu ohamba ngo mdududu azokunika.

Indlela zokuhambisa zitshiyene. Abanye bahamba ngemota bebuye njalo bethwale imithi yabo ngemota. Kukanti abanye abalazo imota bahamba ngemdududu abayiqhatdhayo bayibhadale.

Sikhona isibhedlela okuthiwa yiChubb. Isibhedlela lesi ngese univesithi lapho odokotela abafundiswa khona ukwelapha izigulane, kanye lokusebenzisa imitshina yonke etholakala ezibhedlela.

Imithi eminengi isifanekiswa phandle ukuthi umuthi lo ngowebanga elinganani. Nxa kumele unathwe ngabantwana abancane uthola ibhokisi lakhona kufanekiswe umntwana.

Amaphilizi alezi insuku mahle ngoba alesilinganiso, nxa unatha iphilisi elilodwa uyabe ukwazi ukuthi unatha iphilizi elingama "miligram" amangaki.

Imithi kanye lamaphilisi kunengi njalo kutshiyene , nxa bekupakitsha bafaka emabhokisini alembala etshiyeneyo ukuze abathengisayo labathengayo babekwazi ukwehlukanisa imithi leyi

Emakhemesi sokutholakala amafutha okugcoba kubuye kutholakale njalo lezigelo esizisebenzisayo ngasese ngaphandle kokuthola imithi lamaphilisi.

Amakhemisi asekhona indawana zonke. Lasemakhaya usuthola sezikhona izitolo lezi. Lokhu kwenza kube lula kulabo abagulayo abadinga imithi ukuthi beyethenga imithi.

Sokuqakathekile ukuthi sifake amabhakane atshengisa amaklinika aseduze kumele sibekwazi ukuthi iklinika leyi ivula ziphi izikhathi kumbe ihlala ivulile ngaso sonke isikhathi kufakwe njalo lenamba zefoni kanye le imeli adilesi ukwenzela ukuthi ama funa uncedo ngefoni baluthole.

Izakhamuzi ziyakhuthazwa ukuthi sekwakhiwe ikhemisi duze lesigaba sabo. Ngakho abayekele ukuthenga amaphilisi ezindlini zabantu lapho okungavunyelwa khona ukuthi bathenge. Abayethenga amaphilisi kuke ikhemisi ethengisa ngokusemthethweni.

Emakhemisi lapho okuthengiswa khona imithi kumele kuhlale kuhlanzekile. Bavuka ekuseni bengakaqali ukusebenza bathanyele, babone ukuthi igabha lezibi lichithiwe.

Imithi eminengi etshiyeneyo iyatholakala emakhemisi siyathola njalo ezinye izinto ezinjengama pamper kanye leporrigde labantwana

Nxa kulomkhankaso obizwe ngabezempilakahle abantu bayeza ngobunengi babo ngoba befuna ukuzozizwela ngezabo indlebe okuzakhulunywa lapha. Loba izulu lisina bayabhejela ukuthwala amasambulena bebuye ukuzokuzwa.

Indawo ezinengi sibona kulamatende nxa sidlula okusenza sikhangeke lapha kuyabe kulamabhakane ahlonywe phansi etshengisa ukuthi namuhla abazempilakahle bakhankasa ngawuphi umkhuhlane.

Nxa kusenziwa umkhankaso ngabezempilakahle bayathwala amabhakane abhaliweyo ukuthi lokhu abakhankasa ngakho ngokwani abenelisa ukubala bayabala bezwe ukuthi kule iviki umkhankaso umayelana lani.

Nxa sokumemetheka umkhuhlane othile njengomkhuhlane wesihudo umkhuhlane woqhuqho kumbe umkhuhlane weHIV omongikazi labo bonke abasebenza emtholampilo bayaphuma injumo belande izakhamizi beyekwenza imikhankaso ngalo umkhuhlane oyabe usumemetheka .

Abantu abadala nxa bebiziwe kulomkhankaso othile bayaphuma ngobunengi babo. Uthola bethe wathalala egcekeni. Abala ndaba lokuthi ilanga liyatshisa. Bona abakudingayo yikuthola ulwazi ngalokho abakubizelweyo.

Abenza imikhankaso abahambi bekhuluma kuphela sebebhala amabhakane bewafake phambi kwezikolo laphambi kwezibhedlela akhuluma konke abafuna uzulu ebekwazi .

Ziyadingakala imota zokuhambisa ezibhedlela. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi nxa bephuma ijumo besiya kwenza imikhankaso yabo bekwazi ukuthwala imitshina yonke abazayisebenzisa.

Abezempilakahle bengahamba ezigabeni ezitshiyeneyo besiya kwenza imikhankaso, bande ukuhle behlole imikhuhlane etshiyeneyo. Bengahlola oBP otshukela kanye lesifo sengculaza.

Abantu bezempilakahle ngemva kokwenza imikhankaso etshiyeneyo bayakuthanda ukuthatha imifanekiso bendawonye. Lokhu kwenzelwa ukuthi kwelinye lamalanga bakhumbule nxa bebona umfanekiso lo, ukuthi bake baphuma benza umkhankaso ngalo umkhuhlane.

Lamalanga sekulula ukwenza imikhankaso. Uyathola abantwana abancane, kumbe ngingathi amayouth. Ethwele ibhakane, elibhaliweyo, lokho abakhankasa ngakho. Sebethwala lama-mike. Behamba ezitaladeni, bekhuluma. Bekhuthaza abantu ukuthi baziphathe kuhle.

Nxa abezempilakahle bephume ijumo besiyakwenza imikhankaso bahamba lamabhakane abhaliweyo ukuze labo abenelisa ukubala bazibalele babe lolwazi ngalokho okumunyethwe yilo umkhankaso.

Ezikolo abafundi bayafundiswa ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi , sithola kufakiwe indawo zokugezela izandla phambikwe zindlu zabo zokufundela, lokhu kutshengisa ukuqakatheka kokuzivikela emagcikwaneni atholakala ezandleni.

Nxa abezempilakahle bephume ijumo, besenza imikhankaso etshiyeneyo ababandlululi ukuthi bancedisa bani. Bayancedisa bonke abantu abadinga uncedo. Siyathola amapholisa lawo ekhona, esiza ezodinga uncedo.

Abezempilakahle bakhankasile esigabeni sakithi ngomkhuhlane osukhona. Babiza abantu bonke kuthi babuye bazobatshela indlela abangazivikela ngayo. Namuhla kugcwele kumnyamakuthe tshu esibhedlela abantu bafuna ukuzizwela.

Abezempilakahle bayabhoda befike ezikolo zebanga laphansi. Lapho bayabe besiyafundisa abafundi ngomkhuhlane othile osumemetheka kakhulu esigabeni. Ngemva kokuba sebebafundisile bayababuza imibuzo ukuze baphakamise izandla baphendule.

Mhla zingamatshumi amabili lanhlanu ngoMabasa. Bayajabulela usuku okuthiwa yi World Malaria Day. Lapha kuyabe kusiba lemkhankaso wendlela esithola ngayo umkhuhlane woqhuqho. Abantu becetshiswa ukuthi bengenza njani ukuze benga lunywa yiminyane.

Nxa kusenziwa umkhankaso, kuqakathekile ukuthi kube lalapho okubhalwe khona esingathi libhakane ukuze abantu benelise ukubala bebekwazi ukuthi umkhankaso lo umayelana ngani.

Ubiziwe uzulu emkhankasweni, kukhanya kubizwe labantwana abancane ngoba sekutholakele ukuthi kulomkhuhlane wabantwana osumemethekile, imikhuhlane yabantwana enjenge ndingindi kanye lePolio idinga ukuvikelwa, ngakho ungaqala ukumemetheka abezempilakahle babiza uzulu.

Kulezi insuku bayafundiswa omama labobaba abancane abasakhulayo indlela abangaziphatha ngayo ukuze bebelabantwana abakhula kuhle njalo besiba lempilo enhle.

kulezi insuku usuthola abantu bobulili bunye bethathandana uyathola abesifazane bethandana bona bodwa kungela muntu wesilisa phakathi thole bebambene benikana ama hug

Usukhona umtshina oncedisa abesifazana nxa befuna ukuzihlola ukuthi bakhulelwe yini. Umtshina lo uthelwa umchemo womuntu wesifazane, nxa kungaphuma imizila emibili ebomvu kutsho ukuthi ukhulelwe kungaphuma umzila owedwa kutsho ukuthi akakhulelwanga.

Abesifazana bande ukuhlukunyezwa ezindlini, kulomkhankaso owokwenqabela kumbe owokuqeda ukuhlukunyezwa lokhu okwenzakala ezindlini.

Bayaxhaswa ngasosonke isikhathi abantwana abangamantombazana bayanikezwa izigqoko abazisebenzisayo ngaphansi nxa besesikhathini. Lokhu kuya ngokuthi sekunanzelelwe ukuthi inengi abelenelisi ukuthenga impahla le.

ababili abathandanayo owesifazana lowesilisa benza kubelula ezindlini nxa sebethethene bayenelisa ukuhlela ukuba labantwana benelise njalo ukuhlela ukwakha imizi yabo uthando yilo oludingakalayo

Omama bayakhuthazwa ukuhamba ezibhedlela ukuze bayehlatshwa amajekiseni abavikela ukuthi bengabi labantwana abanengi kumbe bebe labantwana abangabaplanelanga.

Lokhe isakhona ingculaza. Uhulumende uyazama imizamo yonke, ukuthi umkhuhlane lo uphele. Kuyafundiswa intsha yalamuhla, indlela abangazivikela ngayo, ukuze benqobe umkhuhlane wengculaza.

Sebekhona abesilisa abaziguqulayo beziphathe njengabesifazane. Uyathola egqoke iqhiye wabuya wapenda umlomo umuntu yena elendevu kutshengisa ukuthi ngowesilisa.

Sekhona amabhuku akhuluma ngendlela abantu besifazana okumele beziphathe ngayo ukuze benelise ukuba labantwana, ngakho kuyakhuthazwa ukuba abantwana bakwanise ukubala bazitholele ulwazi lolu.

Uthando luyinto enhle, uthola abalili nxa bethandana behlala bebobotheka bejabulile ngaso sonke isikhathi. Kumnadi ukubona abantu ababili abathandanayo

Sebefundiswa abantwana kulezi insuku ukuthunga besebenzisa amalenjana ukwenza izicibi abangazisebenzisa nxa besesikhathini.

Abantwana abangama ntombazana Kanye labomama abancane bayanakekelwa nguHulumende kulezinsuku uyabapha ama pads awokusebenzisa nxa besesikhathini

Ngensuku zanamuhla sebekhona abasifazane abathandanayo bona bodwa. Uyathola isikhathi esinengi beqabulana bekholisa.

Kuyoyonke imidlalo edlalwa ngabafundi laba asebekhulile kubakhona abakhangela ngezempilakahle. Umuntu ngalimala ephakathi komdlalo bayagijima bamthathe bamkhiphele phandle bamelaphe.

Imitshina eyenza imisebenzi eqakathekileyo kakhulu empilweni zethu. Konke esikwenzayo kulezi insuku sekulemitshina esincedisayo ukuthi sikwenze indlela ephakemeyo.

Kuqakathekile ukuzivoxa voxa nxa ungumuntu wesifazane kwenza uhlale uqinile ulamadlabuzane njalo kwenza ube lomzimba omuhle obukekayo.

Kuye wonke umuntu othanda ezemidlalo izithelo ziqakathekile kakhulu asidleni izithelo ziyasinika amanzi emzimbeni zibuye njalo zisivikele lemikhuhlaneni.

Imitshina isiminengi etholakala ezibhedlela. Imitshina le kudingakala ukuthi ihlale ilungiswa ukuze isebenze okwesikhathi eside.

Zikhona izicathulo ezilungele abenza imidlalo kuyakhuthazwa ukuthi bagqoke indlela efaneleyo ukuze beqabele ukulimala.

Nxa ungalimala ukwezemidlalo, kuhle ukuthi uzame ukwehlisa ubuhlungu engalweni yakho kumbe lapho olimele khona. Singehlisa ubuhlungu sisebenzisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Usukhona umtshina ezibhedlela ohlola umzimba womuntu. Umuntu uyalaliswa phezu kokungani ngumbheda afuqelwe phakathi kwalo umtshina okwemizuzu ethile kuyaphuma ireport etshoyo ukuthi umuntu ulohlupho kusiphi isigaba somzimba.

Abadlali abatshiyeneyo kuyadingeka ukuthi bengakayi emidlalweni yabo babone ukuthi bathwele okulibhokisanyana okulemithi yabo, kuqakathekile ukuthi bengalimala bathole uncedo lokuqala bengakathwalelwa ezibhedlela.

Sezinengi indlela zokuzivoxavoxa. Abantu abadinga ukwenza ezemidlalo, abasagijimi kuphela, sebengenza imidlalo yabo bephakathi endlini, beselula imizimba bendawonye.

Bakhona abadlali abalimalayo emidlalweni yabo. Bengalimala bayahamba ezibhedlela beyencediswa. Sebekhona o 'physio-therapist' abazabancedisa ukuhamba, bebayelule njalo lapho abalimele khona beze bebuyele esimeni ade beyisosona.

Kuqakathekile ukwenza ezemidlalo ukuze umzimba wakho uhlale uqinile. Nxa usenza ezemidlalo awubanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Ukuzivoxavoxa kuqakathekile. Uyathola abesilisa sebesenza ama exercise atshiyeneyo ngoba befuna ukuthi bebe lama muscles.

Nxa sigijima kumbe sizivoxavoxa umzimba uluza amanzi amanengi. Siyaginqa kuphume amanzi emzimbeni. Ngakho kuyadingeka ukuthi sinathe amanzi amanengi ukuze amanzi aphume emzimbeni abuyele.

Kulabo abagijimayo kumbe abenza imidlalo etshiyeneyo, imizimba iyaphuma amanzi amanengi nxa beginqa ngakho kumele sinathe amanzi amanengi ukuze ebuyele emzimbeni singacini sesigula nge "dehydration".

Ulwazi lwalezi insuku oluze ngethekhinoloji solunceda kakhulu ezibhedlela. Sekulula ukuthi udokotela ekude enike imilayezo esebenzisa iphone kumbe internet.

Ziqakathekile izihlahla nxa zithe zamila zagcwala indawana yonke zivala inhlabathi ukuze ingakhukhulwa ngamanzi kumbe ngumoya. Zibuye njalo ziqakatheke ngoba zisinika umoya esiwuphefumulayo. Zibuye njalo zisinike imithi yesintu esiyisebenzisayo izikhathi ezinengi.

Sezikhona izihlahla ezinjengabo cucuza ezelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yethu. Siyathatha amahlamvu akhona egigwe echolwe efakwe esilondeni kumbe kwenziwe itiye enganathwa ilaphe imikhuhlane yangaphakathi.

Sekulula ukwelatshwa kulezi insuku. Isihlahla singananzelelwa ukuthi siluncedo empilweni zabantu, siyathathwa sihlanyelwe eduze lapho esizanakelelwa khona sithelelwa, sifakwa njalo umquba, ukuze sikhule kuhle masinyane.

Isikhona imithi evela kuzihlahlakazana ezibukeka angani ngamaluba. Ayathathwa amahlamvu esihlahla lesi agigwe kufakwe esilondeni ukuze umuntu alulame.

izihlahlakazana ezincane ziyamila lapho okulezihlahla ezinkulu khona sekufuna umuntu ololwazi ngalesi sihlahlakazana ukuthi sona simila eeleni kwaziphi izihlahla

Ziqakathekile izihlahla empilweni yethu, zisinika umoya esiwuphefumulayo, zibuye njalo zisinike umuthi olapha imikhuhlane etshiyeneyo. Asiyekeleni ukugamula izihlahla ngasosonke isikhathi. Asizifundiseni ukuhlanyela izihlahla zibe nengi.

imithi yesintu akusetshenziswa amahlamvu kuphela abanye bayaxoza amaxolo esihlahla kumbe kuthathwe impande zakhona zisebenze njengo muthi

Izulu linile lonyaka, izihlahla ziluhlaza kuyabukeka. Ezinengi zenzile amaluba amahle. Bayakholisa labo abalolwazi ngemithi yesintu ngoba uthola yonke imithi edingakalayo, amaxolo akhona, amaluba akhona kanye lamahlamvu aluhlaza.

Isikhona imithi yesintu elinywayo ibemnengi ngoba sekubonakele uncedo lwale imithi. Uthola amasimu egcwele kulinywa kusetshenziswa itherekitha.

Imithi yesintu isilungiswa icholwe igigwe kwenziwe amaphilisi ngayo abalolwazi ngale imithi sebesenza izimanga ngayo.

Isihlahla selemoni siqakathekile empilweni zethu. Nxa uthe wabulawa yisifuba kumbe uvimbana uyathatha amahlamvu elemoni, uhlanganise lawe guava ubilise ufuthe ubuye njalo unathe.

Omunye umuthi wesintu usunathwa njengetiye. Uyenziwa itiye leyana uzwe kuthiwa iyahlanza igazi, iyahlanza njalo isisu esingcolileyo. Lokho kuba ngumuthi othile onathwa kuyitiye.

Imithi yesintu isisetshenziswa ukwenza amaphilisi akulezi insuku. Sebekhona abakufundeleyo lokhu abangakumisiyo. Bayathatha izihlahla ezitshiyeneyo bazigige, bazigaye ziphume sezingamaphilisi.

Kubo bonke abafuna isikhumba sabo sitshelele, asithengeni isepa eyenziwa nge avocado kanye lechena. Isepa le iyenza umzimba wakho kumbe ubuso bakho bubebutshelezi.

Isikhona indlela enhle ebukekayo njalo elula eyokuhlanyela izihlahlakazana eziyimithi. Singathenga ama vase sizihlanyele phakathi kwenze angani zicecisile kodwa siyabe sisazi ukuthi ziyasinceda nxa sesindinga imithi.

Isithengiswa ezitolo imithi yesintu. Uyayithola ifakwe ezimbodleleni ezikhanyiselayo kwabhalwa phandle umhlobo womuthi lokuthi welapha wuphi umkhuhlane.

Imithi yesintu isisetshenziswa ukwenziwa imithi yalezi insuku. Isithathwa igaywe ifakwe emambodleleni ihlanganiswe leminye imithi ukuze kuphume umuthi walezi insuku.

Labo abafuna ukusebenzisa imithi yesintu kumele bebhalise bathole imvumo kuhulumende ukuthi bayenelisa ukuyayigebha bayithengisele uzulu, awuphombi ukuyadinga umuthi uzowuthengisa ungaphiwanga imvumo.

Umuntu ololwazi ngemithi yesintu uthola elengcebethu ezinengi ezehlukeneyo. Phakathi kwalezi ingcebethu uthola imithi eyimikhakha etshiyeneyo. Kuyabe kulamaluba kube lempande kube lamahlamvu okunye sokuze kwagigwa kumbe kwacholwa.

Abesilisa labesifazane uthola sebegalula phakathi kwezihlahla bedinga imithi yesintu. Nxa belalo ulwazi ngalezizihlahla, bazidinge balethe kulabo abangela lwazi ukuze bencediseke.

Izihlahla ziqakathekile ngakho asizilondolozeni sibone ukuthi siyalinda sonke sibe ngamapholisa njalo sikhuzane singavumeli abantu begamula izihlahla okungekho emthethweni.

Ungangena endlini yenyanga uhlangana lezihlahla ezitshiyeneyo. Kuyabe kuzimpande, kungamaxolo. Okunye njalo kuyizi qhumaqhuma eziphakathi kwemiganu. Ongeke ubekwazi ukuthi ngumuthi olaphani. Yizo zodwa inyanga ezilolwazi lale imithi.

Asinanzeleleni nxa singena ehlathini sidinga imithi yesintu. Zikhona ezinye inyamazana kumbe izinanakazana ezihlala ezihlahleni lezi. Inyamazana ezinjengenyoka ziyingozi nxa ungazinyathela.

Amanye amaluba ahlanyelwayo ngekhaya ayasetshenziswa njengemithi. Amaluba lawa ayafakwa phakathi kwamagabha amahle aceciswe kodwa nxa sekumele asebenze, ayathathwa agigwe kumbe acholwe asetshenziswe njengomuthi.

Sezizinengi izihlahla ezisipha amahlamvu angumuthi empilweni zethu. Abantu abalolwazi ngemithi yesintu bayasilayela siyisebenzise imithi le ngoba ayiduli itholakala lula egangeni.

Inyosi yisibungu esilumayo kodwa siluncedo. Inyosi ziyasinika uluju olusebenza ukwenza amaphilisi atshiyeneyo asincedayo emzimbeni yethu.

Abadinga imithi yesintu abadingi duze lemizi yabo kuphela. Bayahamba igusu bengene iganga eliyenileyo bedinga imithi le. Lapha bayabe bethwele izimbo besiyagebha impande zezihlahla ezitshiyeneyo.

Izihlahla ezinengi ezimila egangeni zingumuthi oqakathekileyi, abakwazi ngemithi yesintu bayasebenzisa amahlamvu kumbe impande zalezi zihlahla.

Umuthi wesintu usugaywa ubengamanzi kungani ngumuthi walezinsuku. Konke lokhu kudinga imitshina kanye labantu abaqeqetshileyo babalolwazi olugcweleyo ngayo imithi le.

Ikhona njalo itiye eyenziwa ngechena .Amahlamvu awechena, ayenza itiye enathwayo ihlambulule igazi ,ukuze imikhuhlane yonke ebiphakathi komzimba womuntu iphume.

Siyababonga abelungu kanye labalolwazi oseluphatha imisebenzi emihle kangaka. Sebethatha isihlahlakazana sechena kwenziwe isepa yokugeza ubuso kubuye njalo kwenziwe amafutha kanye lamaphilisi.

Ulwazi luyaguquka, imithi yesintu isigigwa ifakwe phakathi kwamambodlela besekufakwa iphepha phandle njengale imithi yakulezi insuku, elitshengisa ibizo lomuthi lokuthi wenziwe ngasiphi isihlahla kanye lokuthi welapha umkhuhlane wuphi.

Imithiyakulezi insuku isithathwa emithini yesintu bayayigiga bayifake ibengamanzi emambodleleni ukuze isetshenziswe yilabo abagulayo.

Sekulula kulabo abangelalo ulwazi ngemithi yesintu. Abalolwazi sebehamba bayeyidinga, bayifake emambodleleni ukuze bayithengisele labo abangenelisi ukuya eguswini ukuyadinga imithi le.

Siyakwenza okukhulu isihlahlakazana lesi ukuthiwa lincena sesisenza njalo umuthi wokugeza inwele ngitsho yona phela ishampu ethi nxa ungageza ngayo inwele azibi lekwethu kumbe ukuluma.

Inkotha ephuma emasimini, esiyigecayo sithi ibulala umumbu siyilahlele khatshana, ingumuthi omkhulu empilweni zethu. Nansi inkotha le, isihlanyelwa ukuze yande ibenengi, singahlupheki nxa sesifuna umuthi lo.

Abantu bayakhuthazwa ukuhlanyela izihlahlakazana ezinjenge chena ezingumuthi omkhulu ebantwini. Uthola sokubekwa ilanga lapho iziphathamandla zogaja lwezempilakahle ziphuma ijumo zisiyabona izilimo lezi.

Imithi yesintu iyadingwa egangeni kumbe nxa ithe yalinywa emasimini iyavunwa ilethwe ngekhaya lapha abalolwazi bafika bayichaye emasakeni iwome ibisigigwa sifakwa emaphakethini.

Sebenanzelele ukuqakatheka kwechena abantu ngakho sebesihlanyela isihlahlakazana lesi sigcwale indawana yonke ukuze nxa sebesidinga bengathwali nzima.

Izihlahlakazana ezinengi ezenza amaluba atshiyeneyo ziyasetshenziswa emithini yesintu bayathatha amaluba lawa ansomi kanye lamahlamvu kugigwe kucholwe kuyenziwe umuthi.

Asekhona amaluba abaluhlaza emahlamvini abuye abe lithanga emalubeni akhona amaluba la ayanceda kakhulu emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Imithi yesintu isidinga abalolwazi layo. Izihlahla zinengi kakhulu, ngakho nxa ungelalwazi olugcweleyo, ungasebenzisi imithi leyi njalo unganiki omunye umuntu. Ezinye izihlahla ziyingozi ngoba ziyabulala.

Ukuze isihlahlakazana lesi okuthiwa lichena sikhule kuhle sibelamahlamvu alomhluzi omnengi. Kumele nxa usihlanyelile egumeni usithelele kakhulu siyawadinga amanzi amanengi

Sezikhona izihlahlakazana ezimila egangeni. Uyabe usithi yinkotha kanti ololwazi ngemithi yesintu uyazi ukuthi ngumuthi omkhulu olaphayo. Engasebenzisa amahlamvu akhona abukeka emancane kumbe esebenzise impande.

Ngaphandle kokuthola umuthi ezihlahleni kumbe etshanini ziyanceda njalo imvelo izihlahla lotshani kwenza inhlabathi ingagugudeki.

Amahlamvu ezihlahla aluncedo ebantwini alapha imikhuhlane etshiyeneyo. Singawathatha siwomise agigwe, acholwe afakwe esilondeni singabuye njalo siwanathe.

Ichena lingumuthi omuhle kakhulu. Liyelapha inkukhu nxa zihuda ukuze zingafi. Liyelapha njalo labantu imikhuhlane etshiyeneyo.

Abalolwazi ngemithi yesintu sebesebenzisa imithi leyi lula ngoba isigcwele egangeni kubalula ukuthi beyithathe bayilungise bathengisele izigulani

Abantu bayakhuthazwa ukuhlala besidla IGinger ungayifaka emanzini abilayo uyinathe kumbe uyigaye uyipheke lesitshebo sakho ngoba iyanceda emzimbeni .Iyasivikela emikhuhlaneni .

Ungahamba emkambo, uthola imithi yesintu igcwele emasakeni. Lapha bathengisa imikhakha yonke. Uyathola imbhida ewonyisiweyo, uthole imfe uthole njalo lezithelo ezitshiyeneyo. Konke kulungele imizimba yethu ukuthi iqine.

Amanzi edamu angcolile. Nxa singawakha kumele sithelele ngawo kumbe sakhe izindlu ngawo. Akufanelanga sinathe amanzi la. Nxa kuyiwo wodwa aseduze asiwabiliseni ukuze sibulale amagcikwane.

Igusu eliyenileyo othola kuluhlaza tshoko kusukela etshanini kuze kuyefika ezihlahleni zakhona. Ungangena kuleligusu ngeke uphume ungatholanga umuthi olaphayo nxa ulolwazi ngale imithi.